suuraa kana irratti kan mul'achaa jiru lootii bareedina gurraaf ooluu kan bocnisaa urjii fakkaatu yoo ta'u innis immoo miini keessa taa'e jiru boca onnee namaa kan qabudha.